Daani m boŋɔ bɛ niŋdila kohamma ni damma daa maani kuli be kasi ka ŋun niŋdi kohamma ni damma maa kuli dabmi niŋdi o kohamma ni damma ka kuli yela liiga piɛlli ka so la jinjiɛm sabinli ka kpalansi n kuli za o tooni kpalaŋ dozim biɛni ka zaɣa ʒee biɛni ka zaɣa buluu biɛni ka zaɣa ʒee lahi biɛni yaha ka so za o luɣulini n kuli tabla o shee.

Baŋsim wuhibu shee n boŋɔ ka bipuɣunsi mini bidibsi zaa kuli bɛla wahi wabu ni ka kuli ka bipuɣun so kulu wuhi baasiloo ka wuhi o nuhi zuɣu saa ka ka o gbaya ayi kuli bɛla tingbani ka bipuɣunsi mini bidibsi zaa kuli niŋla suhupiɛlli ka kuli ŋmɛrila dala

Paati saha m boŋɔ ka bɛ kuli niŋla suhu piɛlli n gahiri filaaki nima Zamaatu maa zooya pam filaaki nima maa zooya pam di ka kalli filaaki maa zaɣa piɛlli biɛni ka zaɣa sabinli biɛni ka zaɣa vakahali biɛdipuuni ka sheba ye niɛn'ʒehi sheba ye niɛn'piɛla.

Saa m-mi ka kom deei luɣilikam sokam kuli kahirila o binyɛra ka m ba ninkur'so mini o paɣa kuli be kom ŋɔ ni paɣa maa yela liiga piɛlli ka bini sabila gabi puuni ka doo maa ye liiga piɛlli m-be di puuni.

paati paati saha n boŋo ka niraba ku niŋla suhupiɛlli ka ku piɛmi gili zamaatu maa yaɣaya ku tooi kali ka bidib ŋɔ ku niŋla suhupiɛlli ka ku wuɣula o nuu ka ku gbubila gaana fulaaki ka nyaɣa baaji sabinli ka zaɣ piɛla gabi di puuni ka o ku yɛla neen piɛla ŋɔ

Kokpaɣu tam m boŋɔ ka paɣaba niŋ ninmohi bori kom bɛ nyɛla bɛ niriba anu toon dan maa zaŋla gaɣali yili o nyingolini gaɣali maa nyɛla dozim ka ŋun paya gbibi kopu kopu maa nyɛla dozim bia lana maa gba gbibi gaɣali o nuuni.

Zuɣulana kpema ŋɔ n kuli kana ti zaya n tiri ba lahabali ka bi ku niŋ la suhupiɛlli pam n kuli n lihiri ba mi ka bipuɣin bila so kuli ʒiya yɛla liiga ʒee ka kuli pili la zipili sabinli ka kuli niŋ suhupiɛlli ka ku lara ka zuɣulana ŋɔ ku di fiila hali ti yaagi o bɔɣiri.

Dolodolo nima m-bɔŋɔ ka bɛ be bɛ jɛma duu ni bɛ nyɛla ban zooi pam yaɣi dabba ni paɣaba shɛba n-ʒi bɛ tooni ŋɔ bɛ nyɛla ban zoogi bia n-zaya ŋɔ o sɔla jinjam sabinli ka piri namda sabinli ka di kuɣili zaɣ' piɛla di luɣu ni ka o ye daliya piɛlli.

duu ni nbɔŋɔ duu maa puuni niŋ kasi pam ka buku nim ku palla duu maa ni ka teebuli ʒɛya nyɛ zaɣ dozim ka buku nim ku pala dizuɣu ka labtop nim pa dizuɣu ka foon gba tamya ka bi zaŋla kamɛra pa ka binshaɣu ku ʒɛ n ŋɔ pɔlɔ sa ka nyɛ bin piɛlli n tamya na

Bindirigu deebu shee m boŋɔ ka Zamaatu ŋɔ kuli laɣim n ti zaya ni bɛ deegi bipuɣinsi mini bidibsi biɛni bihi biɛni ka ninkura biɛni ŋun be fesi lan maa kuli yela liiga buluu ka ŋun paya ye liiga ʒee ka bidibga ŋɔ kuli yela liiga dozim ka gbibila o kuruga n zaya.